hayssan ta beyizay aaze gizayssa gidikko katha ayfeta madabaran qachi ekki ehidi tookki tookki asi issi ollan korshenne woykko karmishe dizayssa beyashe days

Hayssan issi bessani yethi yexxiza asati kezi uttidinne guppishe yexxizayssanne qa caala aayetikka durishe dizayssi dhuma bessani beettishe dizayssako.

ha bessani qasse tani beyashe dizayssi oge bollakko ha ogeza lanqeni aazey dizay gizayssa gidikko gaammo misiley cilila maata bolla eqqidi dizayssanne izappe gede baggara qasse wanca masatiza keeththe keexetti dizayss

caala asati issi bessane uttidi atta keehi caallizayti dishin issi aaway izeta giddofe qasseka dendi eqqidinne hasayishe dizayssa issi issi qofata tobe giddon qoncisishe dizayssa be'ashe

Ha bessani ooratha keeththey keexetti kezin ha keeththaza karen qasseka guth aduqi ekkonta mithati mango masatiza mithati eqqidinne toketi dizayssanne suure hanotan dizayssa bessee

Hayssa misiley beettes ha misileza garsera qasse asati eqqidinne dizayssi beettishe dees doktore aymede abikka izaso keeththa aayakka eqqidi dizayti deettes.

ha bessani gammo dunguza ma7idinne eqqida asati gita gita wola masatiza mitha garseni eqqidinne cilila maata oykkidinne eqqidayssa xeellashe days

ha bessayn qasse gaammo dunguza masatisidinne be shurabe attamisi may7ida yelega asatinne gede giddo gida asati eqqidinne dereja bolla eqqidi dizayssa beyash yeday

hessafekiazgeene ha bessani qasseka tani xeellashe dizayssi gerethe yuusho woradappe yida dumma dumma eqotappe woykko dumma dumma sektereppe yidayti duulata uttidinne dizayssakko

Asati kehippe daridi issiso shiqi uttidi tobetetha bolla de'ettes ista tamarsiza eranchati woykon ista tamarsiza asati sinthe baga adhi eqidi pudde asata baga ba sinthe zaridi tamarsish yotishenne eratetha athishe detes.

Hayssan asati be woga woykko be masqalaza bonchishe deettes histika be bolla gaammo dunguza bollara may7di be kushenka cilila maata oykkida issi kushezanka xambaro maatazarakka gophidi oykki uttida

Hayssan asati derezas dumma dumma go7a immizasozappe issinazan eqqida isti dizayssikka oge giddon gidishin istafe guye baggarakka gita kaamey eqqidees iza sunthazikka ayssoze geetettizayssakko.

hayssan daro asati issifetethan shiiqidi duulatishe dubbushishenne tobetishe didayssi beettes heyasatikka be sinthan dumma dumma kaththata saanera woththida istafe guye baggarakka gita keeththinne cilela mithi beettees

Hayssan daro asati shiikidi issifetethan haasayishinne zoreti she betetes istafe baggaydi bekushen waraqata oykkidi uttin go7era ekkida macashatinne attuma asati iza millera googidi ekkida senthankayssiyadey hokkidi aykko oththes.

Daro asay uge bolla issife lemate ooththizayssi beettees lemate ooththana maaddiza miishe kushen oykki olla bookkiza asay beettees.

gita katamay beettes aganka mithay cil7o maatay haaththay shuchchafe oosettida gita keeththati de7eega bessees

katama ogiyan daro nam7u geeda heedzdzu gedanne oyddu geda kaame deega bessees kaame bolla daro asaykka uttili deegga bessees ogiya gaxanka gita keeththati deega bessees

darro assati hayissani utidizayitta gidishini sinitharaka eqidda assati guthi dettesi utida assatikka poxa mayiday qobbe wothidayisa gidishin eqidda assati issita yotishenne issita tamarisishe detesi.

Hayssan daro asati haishe woykko be sinthe ha zaare dizayssa gidishin istafe issi addeze be kushe ha dhoqu ussi densidi saro saro woykko lo7on diite giza kiita yootishe woy aaththishe dees.

Haysan betishe dizaysi azze gidi asay oychiko dulata shiqidi asati uttidaysako asati kehi anxabaraqidine waraqata xelishine ha dulata kalethishe diza aawa xelishe dizaysi qonceko

Ha bessani beettizay gita gita kawo osanchata gididi ha kawo osanchatikka qasse be kawo dooranas giigetti uttidi booththa may'o hayssa giste qashora woykko giste mirqera dizayssa maydi uttidayssakko.

Ha bessani beettishe dizayssi issi gaammo dunguza may7idi iza qoobe kawoththidinne hayssa kooshe dhoqi histiza mayke geetettiza miishaza duuna bolla woththidi tobe haasa issishe dizayssa beyashe days

Ha kethaza gidon betiza asati issippetetani utidi hasayishe zoretishenne tobetishe detes istika dereza dichanas woyiko dereza gidon diza meto birshanas oge demanas gidiko otizayi

Nam''u oththanichati oththo keththanni oyide bolla uttidi sinththanni diza asa be'izayissati betees madirekkw bolla xafanawu madiza boththa dabitareyi dizayiss betees.

Booththa qalamey diza keeththa giddon dumma dumma asay uttidayssa bessees. Daro asay maaran uttidi tamarssizaba siyizayssa bessees.

Booththa mayo maida addenne macasay keeththa giddon uttizayssa bessees may7o bolla sinde murotay dizaysska bettees itophe bandirakka kushen oykkizayss kabeettees.

gita daraashe beettees darashe giddon gooththa uyde bolla uttiza daro macati beettees sinthan issi addey dabtare woththidi uttida issikka beettees

Gaamo erisiza woyko gaamo bahile mayo mayiza adeti oyda bolla de'izaysa beses, enta achani daro asayi dizaysakka beses.

ha bessani tani beyashe dizayssi gaammo dere asikko ha gaammo giddon de7iza gaammo dere asati qasseka gaammo dunguza may7idi lo7iza oyde bolla uttidi ha beyishe deettes tenk

ha bessani aduwa geetettiza xuufey xaafettidi uttides ha xuufeza garsen dhumi ekkiza aykko oto giddon aykko miccida kathi dizayssa mala bettishe dees

hayssa bessani asati issi pirojekte bolla ooththo ooththishe issi firojekte qaraxi ekkidi ooththishenne ooththishishe dizayssi qonce gidin ha ooththoza ooththisiza asata woga mayoza mayidi mulekka izati eqqiday beettizayssakko

ha bessani tani beyashe dizay aaze gizayssa gidikko hayssa kushen medhi ooththiza ooththoti ooththettiza asata keeththekko hayssan otoy disteykka dumma dumma goyizanne qanxiza miishati ooththettishe dizayssi beettishe dees

Hayssantani xeella she dizayssi aazey giikko oorath ooththetidinne kezi shediza keeththe karini maata giddon issi yelaga attuma nay eqqidi korojo bay'idi beettizayssa.

Issi gaamma dunguza maydadey issi qasseka coo may7o maydades hayssa sertifiketeza immishe dizayssanne woykko izi ooththida ooththon woyto izas immishe dizay beettizayssa.

ha bessani beettishe dizayssi gita gita caala asati guyera eqqin gashe nayti qasseka huphe ciirisi woththidayti sinthera kallo oykkidinne eqqidayssi beettishe dees

Hayssan ta beyashe dizay aaze gizayssa gidikko qeeri macanadaara korojobe hashe bolla ba7ada benitho hayssa haaththe indeti waaydi duuqiza bombaza sugadanne haaththe duuqizayssa beyashe days.

hakotaso godeta yoota disdugech ooessaada hayssan bettishe dizayssi gaammo dere asay masqala yo7o giidinne bexompe xuuganas giidinne giigetti eqqidayssa beyashe days

Ha bessani qasseka beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko maata keeththe woykko gatta keeththe giddora cuu7ay keehidinne cuu7izayssa xeellashe days

Hayisan adezi meshetidi osetidayisa bolla paraza togizi eqides izika betizayisi wolayita bitan gidishin beni wode olan gobizinne erateta ekida ade kawo xona getetizayisako

Haysan eqida asati ha bagan hantishe woyko yishe dettes isstape guye bagara gitta pissaya duge woyko appor gogishe diza haththayka hathazikaapora wodhdhishi medhozi maththa mala Botha gididaysako

ha keeththay maataninne woyshan dadetti keexettida keeththa ha keeththa bolla baggara maatan kamettida qarxay dees keeththa guye baggara daro mithati beetteet

heedzdzu macati eqqizayssati beettees jarkane duqqidi dizayssika beettees bittan cil'o maatanne mithati beettees

daro asay gamo erisiza bahile may7o ma7i ogolo bolla uttizayssa bessees ogolo achchan haaththay beettees

Nam'u addeti hatha gaxan eqidi hatha behshe dizzaysa besees hatha gaxan cil'o matati deyzayssa besees.

ha bessani beettizayti oyddu asatakko ha oyddu asatikka oyde bolla uttidinne komputere xam7ishe dizayssa beyashe days haytikka issi issi miishata ooththos peeshshana geedee

ha bessan tani beyashe dizayssi gaammo dere asay gaammo dungu za maydinne issi bessani mathe gididi bishe ooththiza ooththo polishe deettes hayssaka ta xeellashe days

Hayssan ta beyashe dizay giste giddora tophiya kuushsha ministere doktere aymede abira giidinne hara qasse iza kaaletho kaapotara giidi gisteza giddora ha hamutishe izeti izayssi qonci dibettees

ha bessan qasseka issi pirojekte kawoy qaraxiday bessani ooththo ooththiza addey be qofa hayssa hayssa hanotan ooththashe days gizayssa qoncisishe dizay bettishe dees

Ha bessani qasseka hayssa koronte shubo masatizayssa hayssa tiranisformere masatizayssa kaamey gadefe goochchi ekkidi hude dhoqu istidinne poole zaggatho ifishe dizayssa beyashe days

Haysan koronte woykon maburate getetizaysa othiza asiyne iza othiza mishaza chani yida kame eqides adezi mithaza woykon maburata efiza shuboza tokiza tusa bolla eqidi qachishe betes

Hayssan issi addey eqqidi be sintha ha zaaridi beettees izaska ayfesozi aarise medokko baqana zerakka isikey woykko buuche dolidayssakko izi ooththizayssikka maaburaate woykko korontera gaaggida metota birshizadekko.

hayssan koronte woykko maaburaate biza tuussazi woykko tuuqezi ekkidi pude balla didi be bollo zaara shubaqachi gede aadhdhiya dibbidayssa garsan i tay issiso doorettidinne booketi duuleti uttida isbettees

nam7u indeti tophiya bandira be giddon essidinne kumetha may7okka may7idi xibabe may7okka may7idi be kushe idimmi eqqidi miicishe dizayssa xeellashe days

ha bessani taas beettishe dizayssi yissatefu yish shelle mogizayssi beettishe dees ha xuufeza garserakka qasseka telegrame gexxetaka izati bessizayssi beettizayssakko

hayssantani beyashe dizay banke keeththikko ha banke keeththazan issi addey karera eqqidinne bira ekkanayin haara dizayssi qasseka komputere be sinthin wothi uttidayssi biraza gede immishe dizayssakko

Ha bessan tani beettiza miishey taas aazey gizayssa gidikko ay gida cigani amaracey sibiin woykko sibiin kiyu7ar koodin hanana dandayees gizayssa silke oykkidi issi wuray bessizays.

Issi attuma nay eqqidinne ushsha keeththan woykko quma keeththan eqqidinne ha xeellishe dees iza guyerakka lasilaasati woykko uyettiza gukkiza miishati beettishe deettes.

uyteaoshsheihayssan beettishe dizayssi awaashe banke geetettiza armay xaafetidinne beettizayssakko iza guyerakka qasseka mitha boncotikka beettizays

Issi heeran tama dannou dendidayis bettees. Izikka keehippe lo'ishenne tsugaza pude salo denttidi tullu gishe de'is. Izappe garssa baggara leemo keeththatinne boollisa maabrate po'ottika beteettis.

hayssan eqqida oyddo asatappe nam7u addeti bekishen issi waraqata heneraanera oykkida histi oykkida waraqatazikka marka waraqata geetettayssa gidishin he waraqatazikka tama dabara gakettida meto birshanas maaddizayssakk

meli ekkiza bessani woykko bonetti ekkiza wokten woykko saateni xiiday keeththe lanqen eqqides ha baggara qasseka maatati ha dolida maatatikka miccidi dizay beettishe des

Hayssi issi eqokko woykko issi teqoame gididi erettizayssakko hate qawameza qasseka garseni duge baggara qasseka lo7o shuronne tukke gizayssi xaafetti dees.

Hayssi issi kawo keeththekko ha kawo keeththeza giddon qasseka hayssa ogeza woykko baarandaza lanqenne wogolo masatidinne ooththetidi diza miishey beettishe dizayssakko

hayssanta beyashe dizay aazey giikko issi gita keeththekko ha gita dalga keeththe lo7idinne malalisi zaanotan keexxettidayssa zaggarsira qasse asati uttidi dizayssi beettizayssa

ha bessani qasseka gita keeththey dalga ogeppe gede haakkidinne eqqidayssanne ha keeththeza karen qasseka nam7u kawameti beettizayssanne asi dizayssi qonceko

ha bessani qasse tani xeellashe dizayssi issi musileme aaway heedzdzu asata kaalethidinne ha keeththe giddora duge wodhishe dizayssa dalgisadanne xeellashe days

ha bessani beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko federaale kumetha pirde keeththa geetettizayssi xaafeti uttin ha pirde keeththa zakarenka qasseka lo7iza mithati ciishatho geetetti toketida

hannin beettizara oorath keexettada kezida keeththe ha oorath keexxetti kezida keeththezikka qasseka katama keeththe gidishin ha bagga qasse soo ka meti uttididizayssi beettishe dees

Katama giddon diza daro kawo keeththatappe issinazi hayssan misilezan kezi dees iza giddonka keeype phooliza woykko lo'o hanotan poo'iza koronteti heenira hanera woykko pudara dugera pooyizayssikka dees.

Issi deron woykko issi hera daro qommo kawo keeththati deettes istafe leemisos timirte keeththi dees akime keeththinne hara harabatikka deettes hessafe issi nazi hayssan kiyayppe lo7iza hanotan keexettida keeththi dees.

Gita bootha qalamey diza kethay betes. Kethan daro maskot dizaga beses. Ketha sinthan dumma dumma kameti dizaga beses.

Booththa qaalamey diza keeththa giddon uttanawu macha'isa oydenne xaafanawu nababanawu maaddiza miishe oykko komputere beettees.

Issi oosanchay hara asatas ooso gish hasayees hara asay i haasayizayssa ooznappe siyizayssa bessees keeththa giddon oosos maaddiza miishey dizayssa bessees.

ha bessani qasseka imathiyiin imathe mokkanas giidinne daabboy uuketin hayssa booththu badala masatiza meeshezi dhuuqeretidi paarotiza meeshezi shaayettin haaththeyka sinthen eqqin daabboza bathanayzeta gizayssa beyishe dees

Ha bessani qasse tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko hiyesatas woykko manqotas maado immana giidi hayssa korojo woykko borsa dumma dumma qasse ashshagetidi diza miishata ekkidi kawo sanchati shiiqidayssa beyashe da.

hayssan ta beyashe dizay issi aayo daara cimma ekkidara belaxana yuusha quma7ada ayfe bolla kamana xire wothada issi bessan uttada dizayssa beyashe days

ha bessani qasseka issi kifile giddon daro komputeretinne daro mashineti beettishe deettes haytikka qasseka kemistiri laabe woykko bayoloji laabe masatidinne ekkizaytakko

ha bessani tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi hosputalen asati eqqidi dizayssanne issi issi miishata haasayettishe eqqidayssa bessishe dees

Maca nayti daridinne eqqidayti laxana may7idi issi issi aadhdhidinne attuma naytikka walaketidi issi asa keeththe karin daridi eqqidayssa beyashe days

Hayssan beettishe dizayssi keeththa karini daro asati laxa namaydine yeehoy dizeene asazi kushe idimmidinne eqqidayssinne daro asazi indo gididayssi beettishe dees.

Ha bessani beettizayssi gita gita asatinne macatinne attumati eqqidinne ogera ha yishe qasseka issi issi miisheta tobetizayssanne haasayishe dizaysi bettishe dees.

Nam'u asati be sinththe ha zaaridi eqqida isstika be kushshen festalera gozeti uttida mishshe oykkida isstappe maccashiya oshicha millera diizaro gidishin be huphphezakka fixxada yedadusi addezi huphphera bo'ati bessidaysako.

Issi maca doktorenne issi argancha oyde bolla uttizayssa bessees arganchiya kushen ale oykkizayssa bessees doktoriya aasayashe dizayssaka bessees.

ha bessani qasseka ooge lanqeppe miththa hayththeta maxi buuridinne asati issi bessa effidii xuugganas giidi nam'u maca nayti aaththishe dizayssa xeellashe days

hanni bessan qasseka yelagati eqqida ha yelagati attumaynne macay shiiqidi eqqida bessan issi addey qasseka hayssa gaazexeynna masatidinne gammo dunguza sharbe be qoodhe bollara yeggidi qoobekka be huphen woththidi eqqiday bettishete

hesha bessan qasseka kobilistone licishe oge bolla asati ooththo ooththishenne giigissishe oge lanqeza yegalxisishe dizayssi beettidi hayssakko

Hayssanta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko oge lanqera ha hayssa toho ogera daro asati hamottidi yizayssakko ha ogezappe qasse hadirsa baggara ooratha pooqey ooththetishe dizay beettishe dees.

ha bessani qasseka buro ooththetishe diza aspalte woykko hayssa kobilistone oge beyashe days hayssika ooraxidi ooththettana bessees caallida ogekko

hayssanta beyizay aaze gizayssa gidikko katha qommoy asa sinthen aadhdhidi uttin iza matan qasseka komputere asi xam7ishe uttidayssa xeellashekko ta dize

Ha bessay qasseka awa gizayssa gidikko hayssa oyddu tammu pulto heeran neccisare woykko booththa maata heeran dizayssakko hayssi qasse keehi lo7iza hanotani gaammo dunguza malatettidi ooththeii.

ha bessani uttida asati kifile giddon uttida ha asati uttidinne issi addey gede baggara uttidi dishe tamarsiza timirteza be huphen akekishe deettes.

hayzite ha bessani beettishe dizayssi dalgga asfalte oogekko ha dalgga asfalte oogezappe gedde baggara qasseka gita gita keeththeti beettizayssi qoncees

hayssi shuchchan ooththettida hayssa katama oge kobilistoone geetettizayssazakko iza bollara hamuttiza asikka deenna hayssi oorath oothettidayssa masatidi beettishe dees

issi maataykka izan dolonta gade denbay dees ha dembaza giddora qasseka gede ogey kanthidi hadhidayssi dishine pude baggara qasse mabarate shuboy waaxetidi dizayssi bettishe dees

aaagroekonomis hayssanta beyashenne xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa korontey iza bollara saabisiza tiranisformene geetettizayssaza addey mitha bolla eqqidinne waaxishe dizayssa beyashe days

ha bessani beettishe dizay aaze gizayssa gidikko issi keeththe kareni qasseka hayssa tophiya bandira masatizayssi kaqeti dizayssanne keeththezi qasse caali ekkizayssa bessi shinmasa

Deresa giddon dumma dumma ayfe gidida woykko baaso gidida ooththoti deettes istafe hayssan dizayssi issi ooto macarazan oykketidayssakko he ooththozikka keeththe gidishin hayssa na7i booge keeththi keexettishe deettes.

si7adusse pooqe keeththay beettees daro maskotey keeththa bolla dizayss kabeetees keeththa achchan cil7o maatay sa7an diizayssi beettees

katamay beettees kataman nam7u ogey deees kaamey oge bolla bishe deeg beettees maaburate poole katama oge mahalan dizayssi beettees

Suuqe woyko giya Keth betes . Suqa woyko giya Ketha achan nam'u macasati eqid de'iyaga beses. Daro sapay, baldey suqa bolla kaqetid de'iyaga beses.

Darro adeynne macca asay issippe limatte osso othidi yidayssa besses kushen limathe ossos madizza mishe oykidayssa besses.

ha bessani beettishe dizayssi keeththe ha keeththeza giddozi qasseka pirdeso keeththe masatidi beettishin iza lanqera dumma dumma miishata woththiza lokeretikka qollofettidi bettetes

hayssan beettizayssi be timirte tamari ongidinne be waraqataka gujjidi anjettidi wontofe ooththana ooththozass qaala caaqo kezidinne izeti immizayssi beettishe dees

Hayssan issi addey eqqides izikka be sinthaza woykko beesi ayfesoza ha bagga zaaridi dees izi mayda mayoza medhos woykko qalamezikka karethikko izi ha aalin hu7ezi guuthu laalami woykko bo7atanatho gishe dizayssako.

Darro atumma asay uffayetidi kushenbotha warqata oyqidi eqizzayssa besses dumma dumma lo77izza asay bettes asape guebagara ginbbey dizzayssakka besses

Ooratha keethay beettes. Ha ooratha keethay boothappenne bulla qalameppe meeshettida. Ooratha keeththa bolla daro maskooteynne penggey beettees. Ooratha keeththa guye baggara mithatikka bete

Gita keththa giddonni issi macashshiya denidda eqadda hasayashshe de'iyaga besees.macashsheyi sinththanni gita madirekkeyi de'ees.madirekke bolla lapitoppe kompitereyi silekeyi dabitareyi de'ees.

Issi addey irsase be kishin oykkidi waraqata be sinthan wooththidi irsase zara waraqatan xaafishe dees izappe mille baggara tophiya bandiray heedzdzu qommo qalabippe oosettidayssi dees izas giddozan qase ginatetha malata qoncisiza xoolinte misiley dees.

Hayssa bessani issi bessani kase iita miisheti shiiqidi uttidayssa hayssa festaleta buurata dumma dumma miishata asati maske be duunan woththidinne haraso xuugana giidinne caanishe dizayssako.

Issi botha kame daro burata efidi qoleta bola des burata gidonka daro ayinate woyikko daeo qommo burati issi bola shiiqidi woqidayis betes iza gidoppeka dumma dumma miishata qoridi ekiza asika des.

Ooso ooththiza asati beettees ooso ooththiza asay oge bolla diza ba ooththizayssi beettees oosos maaddiza kaame woykko makinay shuchcha caanizayssi beette.

Buura caaniza kaamey woy makinay oge bolla de'izaysi beses, makina achan cil'o matay keethayi de'izaysa beses

ha bessani hayssa naashnal iide mizgeba woykko faydavmetwoqa mizgeba ooththishenne dere asa shiishshidinne issi issi miisha bessishe asati dizayssa beyashe days

hayssan payda bagga mizigeba qasseka gizayssi woykko qonciso wosti asa nay mazagabettizakkon giza miishe qoncisizay woykko mabraray xaafettidinne de7izayssa beyashe days

ha bessani qasseka fayda dijjitale aydi qeqaye derejay deesse gizayssa woththidinne addezi qasse be ayfe laalli eqqidinne ha xeellishe dizayssa bessishe dees

Hayssantani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi katama giddon qasseka asati issi dalga keeththen uttidinne sibseba woykko duulata uttidayssa beyashe days

hayssanta xeellishin gaammo dere asati hayssa gaammo zoonen ooththiza kawo sanchati duulata uttidayssa beyashe days izata sinthen xillo haaththaynne ciishshay uttides

Hayssanta beyashe dizayssi giddora ogemasatidinne dizayssazara horphile yiidinne gadin wodhizayssanne qasseka hayssa xibabe mayda asati dugedanne pudera salfeti eqqidi xeellizayssakko.

ha bessani beettishe dizay aaze gizayssa gidikko hayssa kawo doorozas giidinne asazi giigettishe be booththa may7o may7idi waraqataka oykkidi qasse xambarotaka cilila maatata oykkidi qaaxishe dizayssa

Ha bessani beettizay gita gita kawo osanchatakko ha kawo osanchatappe issinea qasse macana gidi daarira eqqidinne kothato beizeti to bishe dizayssi qoncekko.

hayssanta beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kipile garsera daro ogey dees ha daro ogezara dumma dumma bessara qasseka asati he haagi hamutishe dizayssa xeellashe days

Hayssan gita gita asatinne loohidayti kawo oosanchati girgida bolla laxafetidi uttida xuufeza issi addey ha izata bessin iza zaaridi xeellishe deettes.

ha bessani beettishe dizayssi gaammo dere asatakko ha gaammo dere asatikka gaammo dunguza may7idi ba afalaka xaaxi qumayidi eqqidi dizayssa beyeshe days

Hayssan beettiza asati hayssa diggisettidi keziza asata masatetes wurikka xibabe may7o may7dinne lo7iza janxila oykkidi soo makinan caanetti ydinne wodhdhi eqqidaytakku.

Gade halaqay woyko perezidantey misila bolla beettees perezidantey achchan itophiyanne faransaayi bandiray beettees.

daro asay shiiqidi maaran oyde bolla uttidi tamarishe dizayssa bessees issi addey madarako bolla qqi tamarsi zayssa bessees

hayssan tani beyashe dizayssi gita gita kawo sanchati hayssa payda erisoza beyssa giigissi ekki gididinne hara asika hayssatho ekko giza kiita miicishe aaththizayssa beyashe days

hayssan tani be'ashe dizayssi dalga keeththe giddon issi issi asay be sinthen komputere wothidinne uttidayssa xeellashe days ha kifilezikka qasse giddozara ogeda dalgidi ekkees

Hayisan issi macashiya uttadus izakka be hudhe duge santhe mero woyiko cililo mala goossera goozawoththadus izi sinthanka kompitere geettiza miishazi dees iza be kushen iza oykkada xeellashe woyiko wochashe beettawus

daro asay ooso ooththiza bootan uttidi zoorethizayssa bessees asa sinthan gita madirikey dees madrike bolla hasayana go7ettiza maykirofoonikka diizayssa bessees

Hayssan ta be'izayssi oonee giikko polisetakko ha polisetikka gam'ida poliseti duulata utidinne ba qanththe sinththa aathidinne eqqidayssi beetidayssakko.

issi bessani denbati ekkiza bessani pooliseti woykko asa nayti danon gakkishin teqqizayti salfetidi guyera eqqin harati qasseka nam7u tophiya bandira kessishe dizayssa beyashe days

hayssan armaydees ha armazikka federaale mekelakeyaseraawuteyssakko ha armaza bolla qasseka tophiya bandira malkey saalettidinne uttidayssakko

Hannin beettizara tophiya federaale poolise gizayssa bessiza armakko ha armazikka hayssa beni wode biraza masatidinne beettizayssakko

Hayssan beettizay poolisetanne qasseka nam7u asati giddon poolise aaththidinne uttidaytakko izappa guyerakka qasse motoreni qaaxishe woykko bishe dizadey beettishe dees

Nam'u asati uttidi dishin nam7atappe qasse issi nezi poolisekko ha issinezikka qasse hayssa booththa qoobe kawo dooro wode wothetizayssa woththidinne medireke sintheni uttidayssi beettishe dees

hayssan daro asati macati attumatinne naatethanayti issife shiikidi uttida istika zoretishe woykko tobetishe dizayssi beettes isti haasayizayssikka polisetethi woykko daanna baggara yiza meto birshiza qofa bollakko

Dere naagizayssati woykko pooliseti pantawoga may'o ma'i eqqizayssa bessees enta guyen asay oyda bolla utti madarike bolla kushe ooththizayssa bessees.

dumma dumma asay issife oyde bolla uttizayssa bessees sinthara wotadere woykko gade naagizay booththa dabitara kushan oykki xaafizayssa bessees

wottadare woykko dere naagizati kushen itopha bandira oykkidi wottadara may7o may7di maara salafi eqqizayssa bessees

shiiqo keeththa garsan asay uttidayssa bessees shiiqo keeththa garsay salo malata daro asay shiiqidi oyde bolla maara uttidayssa bessees

Ha bessan qasseka issi ha7ikka dalga kifile giddon asati dari dinne duulata uttidi duge medire kezi haakkidi dishin heeppe duulataza ezigizayssanne kaapoza izeti seetettizay bettishe de

ha bessani beettishe dizayssi tophiya mangiste doktore aymede abinne issi iza laggey bandira be sinthen essidi uttidi duulata haasayssishe dizayssi beettishe dees

Hayssan tani beyashe dizayssi asati duulata uttidayssakko ha duulata uttida asati away bena awonta mala bollara duma dumma miisheta kammi woththidinne duulataza ezigishe dizayssi qoncekko.

ha bessani qasseka issi mishiriya gaammo dungu zara iza bolla siketida xibabe may7ada ba kushe garta oykkadanne eqqidaro xeellashe days

Ha bessani qasseka booththa may7o may7dinne orde orde asati uttidayti haasaya bolla woykko tobe bolla dishe he tobeza keehippe kaallishe dizayssi beettishe dees.

ha bessani qasseka issi biiro giddon nam7u mishireti uttidinne gaammo dunguza may7idi dumma dumma geexxesiza meishata go7ettidinne medireke sinthen pemastaasha oykkidi uttida

Daro asathi hayssan uththidi kawotheththaara woykko deretheththaara oykeththiza methoy dizayssa birshshanaassi issi bolla shiiqidit thuulathishe tobeththishenne zoreththishe dizayssi beeththidayssa gidishin geyssazas guye baggarakka daro maayo carqqethikka qaapheththida.

Daaro asay addarashe giddon shiiqi uttizayssa bessees asay sinthan dizabaa xeelizayssa bessees addarashe gaxan gita maskotey dizayssa bessees.

gade kawoy oykko itophiya ayssiza addey oyde bolla uttidayssibeettees achchan itophiya bandiray dizayssinne madirike bolla ayllanden haaththi dizayssibeettees

nam7u addeynne issi macasay eqqizayssibeettees issi addey kushen booththa warqati oykki iskirtora xaafizayssibeettees inta guyen cil7o mithati dizayssibeettees

Gade kawoy woykko halaqay madaraka bolla eqqidaga bessees madaraka bolla booththa warqatey maykey de'ega bessees gade kawoyka karetha kootanne zo'o karabate qachidaga bessees

hayssan uttida asati daroti gaammo bayra asata gidoyssa istas mayozi bessees gaasoyka hu7en isti wothoysikka gaammo dere woykko gaammo oga dungoza kushenoykko xambarozikka gaammon diza woykko gaammo oga qoncisiza xambarokko

ha bessani beettishe dizayssi issi gita keeththekko ha gita keeththeza sugezikka keehi dalgi ekkishin issi addey imache nam7ata issi issi miisheta haasayisishe dizayssa beyashe days

booththa qaala meraya meeshetida keeththa giddon daro asay oyde bolla madirike gaxan uttizayssati beettees sinthanka nam7u adde asay oyda bolla uttidi asara odettishin dizayssi beettees

Yophiya posta malata besses asay issippe shiiqidi kushe baqishe de'iyaba besses. Kamerara asay photo ekishe diyaga besses

ha bessan ta beyashe dizay aaze gisayssa gidikko keehi diccida katamakko ha keehi diccida katamaza karen qasseka qumasopone izi erettenna shin iza karen uttidi asati wozna pashikishe dizayssa

hayssan kuwaase bale masatiza bessan daro makinati shiiqidinne eqqida ha daro makinata giddofe wodhdhizanne caanettiza asatikka qasseka heerazani beettishe dizayssakko

heetzu addenne issi macas betees issi macas yaa turke uyana matiza mashi u uko siney sinthan othizaara betawus adde asaykawopunaasa izayssai beites

ayssan asati issi betethan hare caanidi woykko hare gaare bolla eqqidi bishe deettes hessa gaysti go7ettizayssi tiransporte go7ettidi be biza ogeza elle woykko guutha saati giddon haho oge baanas koydikko

dumma dumma daro attumanne macasay zokko bolla shanta ba7idi ogea muthizayssati beettees oge gaxanka dumma dumma daro maskote diza keeththay beettees

Asati dumma dumma aynu diza mayo ma7idi issife uttidi zoorettizayssa bessees issiyaddey booththa warqate kushen oykkidi eqqizayssaka bessees.

Gitta kamee de'iyaagaa bessiis; daro assayka kamee giddon gelanaw eqqidi de'iyaagaa bessiis. Kame achchankka hara gitta kamee de'eyssa bessiis; cill'o mitthaykka de'iyaagaa bessiis.

Daro asay dumma dumma mayo ma7idi gabe giddon bessidosona gabe giddon shinkurtey timatimey muusey mangoy de7eega bessees.

Wora lanqeni hayssi yelaga nayti woykko woxxate nayti mitha garsen eqqidinne be silke issi issi miishen akekishe dizay qoncekko

Ha bessani nam7u maca nayti hayssa dere parke sinthen uttidinne makina bolla kezi uttidi pooto dendishe issa essara miicishe izeti dizayssa beyashe days.

hayssan tas bettizayssi issi dere parke bolla hayssa kulo asati izara kaa'izayssa bolla issi paaranjey ichidinne de'izayssa be'ashe days

oyddu tammu pulto giza xuufey xaafettidi uttin addey qasseka bandira masatizayssa booththa carqe kallo bolla kaqqidi oykkidayssanne asi iza bolla uttonta xarapheynne oydey dizayssa be'ashe

ha bessani qasse mitha garsene durumappe ooththettida oyde bollanee issi naadayssi manaxire ba ayfe bolla woththidinne too qaxidinne uttidayssakko beettizay

issi dunkaney denbatti ekkiza ollani uttin ha dunkaneza garsera qasseka shuchi beettizayssanne dunkanez uttida bessazi gube woykko asi izan keexxidi doonta bessa gididayssi bettishe dees

ha bessani qasse miiththa garsen miiththa haythetikka qolettidi garsera puutetikka diccishe diza bessani borsa be dabben qachadanne issi yelaga dara gaammo dunguza sharbe mayada eqqa dizarokko.

Hayssan tani beyashe dizayssi issi attuma naau ha issi attuma naazikka qasseka buyera woray dishin wolko shoorey beettishin kuppiya wothidinne eqqidayssakko.

Dumma dumma parketi dere giddon dizayssa gidishin istafe issi parkeza xeellanassinne doomosanas yida issi macashiya uttadus hizakka ayfesora aarise gidishin dunkane geettayssa giddon uttada ayfesa ha kessa ooththadus.

Hayssan asati istika yelaga nayta woykko buron dicciza asata gididayti issiso shiiqidi eqqida isti dizasoziska shuchchi woykko acey qoleththa oge gidishin istafe sinthe baggara keeyppe celeliza mithi woykko farkeybeettes.

nam7u adde asay beettees issoy itiophiya bandira ma7idi eqqizayssi beettees issoy hu7en koppiya wothi koote ma7izi eqqidayssi beettees

booththa mayyuwa mayidi asay suure uttidi deaeega bessees asay e dildi'e bolla suure uttidi de'eega shiiqidi deeega bessees

Haggeti booththa may7o may7di dero bolla eqqidi deizayssa bessees kushen booththa bandira oykkidi de7izayssa bessees.

shaafa gaxan gita shuchchay deees gita shuchcha bollaka cil7o maatay deees shuchcha garsanka haaththay de7egga bessees

hayssanta xeellizayssi komputere be sinthen woththidinne hayssa fayda metaweqazas gashe naadaaro izis daat ashara ekkanas giidinne mashineza bolla wooththisidi addey ooththishe dizayssakko

ha bessani qasseka ta xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko asati dumma dumma asati salfeti uttidishin issi musilime inda izata sinthen be sharben be hophe xaaxada uttidaro beyashe days

zoonenne kilile giddon ooththiza gita kawo oothanchati eqqidinne gaammo dunguza may7di kumetha may7owoykko ambasadere may7di ha simmidi xeellizayssakko ta beyiza

ha bessani qasseka fayda metaweqa woykko fayda eriso giigissanas dere asati shiiqidinne dumma dumma naqashata issi indodarfe ekkizayssanne iza yootidayssa baaso ooththidinne izeti polizayssa beyashe days

maca asati salpen eqqidinne ba suntha mazagabishise dizayssi beettizayssakko ha izati eqqidi mazagabettiza bessazi aazas egizayssa gidikko hayssa wodey ehida digitale erisozasko

Ha bessani tani beyashenne xeellashe dizayssi aaza gizayssa gidikko hayssa payda meta weqeza giigissana giidinne asati yiidinne issa issara komputere be sinthen woththidi uttidayssako

Haysani asati issi Soho shiqidi eqida istappe giddora eqida nam'u asati lo'i beetizayta gidishin fira bagara bagara eqoyti marani beetuwase, istappe gido bagara issi Gita mithy doli dizaysika beetizaysa gidishin iza guyera gashe nayti shiiqi eqidesi.

Daro macati salf eqqisi dizayssa bessees issi addey sinthan oyde bolla uttidi latoppe komputeren asa mazagabizayssibeettees.

Asay suure salafidi boykko eqqidi de7eega bessees agikka woga naagidi maaran inti salafidi de'eega macasiyakka salafsada entana de7eega besse

Hayssan wothancha woykko tophiyas woxxiza maca asati heedzdza gididinne ha sinthe adhidinne yizayssi beettishin issi macase izetappe sinthetiday erettidayssakko.

hayssan ta xeellashenne beyashe deizayssi gerethe katama woykko gerethe worada giddon hayssa isporte kaasanchati eqqidinne deizayssa beyashe dayssi

Ha bessani qasse yelaga nayti ba shurabe kessidi sure xalala dancidinne medireke sinthen ufayetidinne footo dendishe dizayssa beyashe days.

Ha bessani kuwaase balen attuma nayti kuwaase kaasanchati kuwaase kaa'ishe dishin ha balezappe pude baggara qasse lo'iza lo'iza keeththeti eqqidi dizayssa beyashe days.

hayssa bessani qasseka kuwaase baley dees ha kuwaase balezan qasseka issi issi asay kumeth wotha woxishe qoodan gede issi xeetufe dariza asati wotha woxxishe dizayssi qoncidibeettees

hannin kuwaase baley bettashe dawus ha kuwaase baley bollan qasseka issi kaasanchay uttidinne be kushe miccidinne wawoossizeene heento ga didi uttides

Hayssantani beyashe dizayssi aazey gizayssa gidikko nam7u asati qasseka mayke oykkidinne tophiya bandira sintheni eqqidayssa lo7ethadanne xeellashe days

hannin beettizara kuwaase balekko ha kuwaase balezani asati qasseka kuwaase kaasanchati ka7ishenne kaassa giddo gelanas giidinne koyro giigetetha ooththishe deettes

hayssan tani beyashe dizayssi issi adde dayssi daro asati haakkidi maalayamaydi eqqidi dishin ha bagga berka eqqidinne haasayishe dizayssa xeellashe days

Hayssan issi nay eqqides izikka isportte ooththizayssa woykko bolla qaaxo ooththizayssa gidishin qaaxozan woykko be ooththiza oosozan goobidinne nashettidi daro woytota ekkides. Be ekkida woytota be kushenninne be qoodhen aaththi uttides.

Booththa qalamenne galal7o qalame may7o ma7iza toho kaassa eranchchathi toho kaasse kaa7izayssi beeththees; gaxan toho kaassa be7izayssathi uththizayssi beettees.

aqaalingey wasa giddo nuni ekkida lingustike giddon issi lesena shin izo ekkidaee har qaalingey nam7ekko normale qaalinge ekkoykkoha bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko iskirpto masatidi qasseka lanqera lanqera shuuletti uttida miisha guussukko

Hayssantani xeellashe dizayssi kaamekko ha kaamezi qasseka aykko asi woykko aykko miishaka caanonta barka eqqidayssa beyashe days.

ha bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa mith lukkiza miishekko mithaza ha maashineza xam7i oykkishin lukketonta mithi ha mashinezi lukkees

ha7i wode kehippe lo7izanne phooliza miishe ooththiza teknoloje geetettizayssi dees izan oosettida maashine geetettiza miishazi hayssa qassika gita keeththa giddo gelidinne zoonozakka qasherettidi xorggetti7uttays bettees.

Haaththa issi bootappe issi bootta efanaw maaddiza miishshi woykko tubboy beettee iikka ays maadi gikko haaththe issi bootappe issi boota efanaw maaddees

Hamiishey too bollanne kushe bolla dizaa tuusha qanxanawu maaddiza birata hamishey geeshshatetha naaganawu maaddiza miishe.

Haaththa oge lastike woykko tubbo geetetti erittidayssa hagikka ays maadigikko haaththa issi bootappe issi boota adussa boota efana maaddees.

hayssa bessan tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko heedzdzu kameti eqqidi dizayssanne ha kametappe pude baggara qasseka koronte shuboy waaxeti dizayssa beyashe days

ha bessani qasse beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko oge bolla bayzettishe diza may7okko hamayozafekka issi bizhaama may7o ekkidi addey bayzanazgi kaqiyo ekkidayssi beettishe dees

hayssan tani beyashe dizay gita pooqe keeththekko ha pooqe keeththezas qasse giddora pude dhoqa haakkidi bida pooqe keeththey dizayssanne pude iza bolla kezi biza masalaley qasheti dizayssa beyashea

Hayssanta xeellizaynne beyizay aazay gizayssa gidikko katama giddon keeththe karera asati ha simmidi dari diizayssanne kaametikka qasseka duge simmiizayssa xeellashe days.

Habessane ta beyashe dizay ooratha ogey ooththetti kezin ha ogezara qasseka kaamey ha ishe dizayssakko ta xeellizays ha kaameza sunthika aysuuze geetettes duge baggarakka aduqi ekkida mithati beettete.

hayssan ta beyizay e aazey giikko katama giddokko ha katama giddozan qasseka issi keeththa giddozi bena dandayida katama masatidinne dizayssan asati eqqidayssakko

Aawa hayssi dure keeththe karenne nam7u kaameti ciishsha lo7iza ciishsha be penge bolla woththidi issi indiyakka guyera uttada silke haasayishe dishin indiyo giddon aaththidi ha simmidi eqqidayssa beyashe days.

daro asati kaame giddon gelizayssanne kaamezappe qasseka ha kezishe dizayssa xeellishe doos ha asazikka kaamezafe tirpa gididayssi erettees

ha bessani tani beyaashe dizayssi kaamey heera ha yeetha bolla dishin hayssani qasseka hareti heedzdzu hareti aykko qommixe shunkurte masatizayssa caani diishe dee

Hanna qasse oge bolla eqqidara heedzdzu tohade kaameyokko ha kaamey bolla nam'usora caanettidi asati yizayssi beettishin ha kaameza guyera qasseka xiida masatiza mithi oge bolla eqqides.

Kehippe darro kamme qommotinne kamezan cannettidi darro qoffasso gakkana gizza asatti dettees hessazan bebizzasso essuan gakkana guutha satten gakkidi beqqofa follidi simannas giddikko.

Daro asati issi kame dumma dumma mishata c'nizaysa gidon gelidi kumidi woykko iza gonggezan hu'era gakanaw siqimetidi bishe detes istappe bagayti kamezas hu'era utin bagayti gidon eqida.

Nu deren woykko nu bitan dumma dumma asi hamuttanas doykko transportes koyettiza miishati deettes istabe hayssa naye daro kaamiti ekkidi dizayssa dishin izan hantanas woykko izara banas shiiqida asatikka bettettes.

hayssan issi asi uttidi dees izuttoyssikka bees bolla kifidetan metoy diikko woykko be wolqaf hantanon dandayonta asati izara uttikko asati iza maaddidi woykko sugidi hamuthiza miishazanko uttoyday

Katama ogey goykko aspalte beettees a katama oge bolla eqqiza dumma dumma kametikka beettees kameta achchanka eqqiza asay beettees

Gita keeththa giddon woykko addaraashe giddon nam7u geda kaame dizayssi beettees nam7u geda kaame achchan oyddo asay eqqidi odetizayssi beettees.

katama oge bolla kame daro kame de izays sa bessees kataman cil omithay mabrate pooloy de izays sa bessees

katama ogeya bolla heedzdzu gomma kaame woykko bajaje eqqidi deeyssa bessees kataman cil7o mithati deeega bessees

ha bessani issi macasiya gullantada keeththa karen eqqadus haray qasseka maashine ayfe bolla woththidinne xeellishe dees issi addezikka masken be duuna tuccidi ha beyees

Hayssan dalga keeththey dees ha dalga keeththeza giddon aykko miishe beettizay deenna ha keeththezikka qasseka oorath keexettidi kezida keeththekko

Ha bessane tane beyashe dizayssi gita pooqe keeththekko ha pooqe keeththeza bollaka naaho geetettiza xuufey xaafettidinne uttidayssi pooqezi garsezi qasseka dhumidi beettizayssi qoncekko.

hayssi dalga ogekko ha dalga ogezikka qasse ooratha ogekko ooratha ogeza lanqera qasseka dumma dumma lo7iza mithati aduqidi beettizayssi qoncekko

Hayssan oorath ooththetti kezida keeththey uttin ha keeththaza kare ha baggara qasseka dhumi ekkiza bessani daro asati eqqidinne dizayssi qoncekko.

hayssa bessani ogey dees ha ogeza lanqeza qasse yegalxisishe asati dizayssi eretishin ogezappe pude baggara qasse dhooqeti kezi uttidada giidi gita pooqey beettishe dees

Ha bessani beettishe dizayssi gita gita pooqe keeththetakko ha gita gita pooqe keeththeti oshachchanne hadirsa baggara dishin giddora mithatikka maatati beettishe deettes

hayssi tani xeellishin aazi masatize gizayssa gidikko keehi diccida katama masates ha diccida katamazan qasseka xeellata ta eronta keexeti keexeti keexxetishe dizayssanne gede bagga qasseka dhoqu gi keexettidayssa beyasheta

katama giddon dumma dumma woykko daro qommo keeththati deettes istafe issinazi hayssan kiyayppe lo7izayssinne booththa qalamen gorfeti dizayssi beettes izappe garse baggara hugezi woykko gadezikka meeshettidayssako

Katama giddon daro keeththati beettizayssafe keeype lo7o hanotan keeththettida issi keeththiya issan dees e keeththazikka booththa qalamen golpetidi keeype lo7izayssakko izaska heedzdzo zoonoti dizayssa gidishin zoonotikka ha bagga aalida.

Kataman gita poqe kethsy kexetidays betes .bkataman dumma dumma mithat,kethat, kamet ogiyan de'iyaysat betes.

Gita gimbbe woykko keexxetishe de'izayssa besees. Keeththa achchan oosos maadiza kaame woy dozore de'zayssa besees.

issi aawadayssi medireke bolla eqqidi tamarey tamari ongidi be mayrege woykko be wagamay7o may7izayssa maydi salfetidi uttin aawati qasse issi issi miisheta haasayishe dizayssa beahe

Hayssa bessani beettishe dizayssi tamareti be timirte tamari ongidinne beyanjettiza gallass ufayssanne woga may7o may7idinne daridinne uttidayssanne qas izatas aadhdhiza kiitati erettizayssakko

hayssan beettizayssi aazey gizayssa gidikko katama keeththeko ha katama keeththeza kareni qasseka karetha qoobe woththidinne gashe nayti be anjettiza gallas anjo may7o may7dinne eqqidayssako

apolentane shin yeegida ha bessani qasseka maxaafa keeththe beyays ha maxaafa keeththazan cililo maxaafay salfetidinne uttidishin iza sinthen issi addey nababishe xaraphe bolla hokkidayssakko

tophiya kuushsha ministere doktore aymede7abira iza keeththa aayira giidi issi maxaafa nababishe deettes hara asatikka qasse guyera xeellizayssi bettishe dees

Ha bessani qasseka tamare nayti kifile giddon uttidinne ba kushe maantha birae dhoqu histidinne ha xeellishe dizayssanne izeti be sinthe beyizayssakko ta xeellize.

Ooratha keeththe giddon gede nam'u ase gidizayti komputere be sinthen wothidinne xeellishe dizayssa hu'e bollara qasseka dijita laybiraris geetettidi xaafeti dizayssakko.

Habessani beettishe dizayssi issi aawadayssi gede tammu gidiza asati uttidi dizayta tamarsishenne erisishe izata sinthen eqqidi dizayssa beyashe days.

Ha bessani beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi addedayssi xaraphe be sinthen woththidinne lo7o oyde bolla uttidi kushe gamurtidi de7izayssakko

hayssantani beyiza wode gita mithi dees ha gita mithaza garseni qasseka daro asati uttin hani baggara qasse imathati uttidinne dubbusha woykko duulata ooththo polishe dizayssi beettishe dees

Tamare keeththan guutha nayti shiqidi maata bolla uttizayssati beettees issi macas astemaariyakka eqqada nayta tamarsashe dizayssi beettees tamartikka maaran uttidi iya tamarsizayssa siyizayssi beettes.

yalagati oykko tamareti bulla may7o ma7idi issife misila oykko pooto dendanaw dizayssa bessees sintsan dizayssati uttidi guyen dizayssati eqqidi dizayssa bessees

Tamareti maaran oyde bolla uttizayssi beettees madirikke bolla labtoppe komputere woykko nabaaza nababanau maaddiza miishe oththidi nababizayssa bessees.

Daro tamareti uttidayssi beettees issi macha astamare eqqada kushen maxaafo ekkada tamarsizara beettawus keeththan dumma dumma qaalamey dizaa lo7iza baati dee ga beessees.

Hayssan beettishe dizayssi oge baasishe asati oge lanqezappe pitipitidinne biittaza kaamen caanidi issi bessan ehidinne shiishshidayssa beyashe days.

hayssan beettishe dizayssi ooratha oge kaamey ooththishe dizayssakko ha ooratha ogezikka kase ooththetonta oge gididayssa gish xuratidinne ekkizayssi beettishe dees

Hayssan tubbo beyashe days ha tubbozikka qasse diishe tubbo geetettidinne xeygettizayssakko izappe gede baggara qasseka kaameykka asikka dalgidinne beettizayssa beyashe days

hayssan qasse tani be'ashe dizayssi ogekko ha ogezara keehi gita kaamey aadhdhidinne ha yizayssanne pude baggara qasseka pooley eqqidi dizayssi beettishe dees

Ha bessan tani beyashe dizayssi oge lanqey aafoti ekkizay dishin iza giddon diishe tubbo gelthidinne ooththidi hayssi likkene gizayssa asati eqqidi xeellishe deettes.

hayssan kiyaipe aaho woykko gompara dalgo gidida ogey beettees he ogezikka meeshettidayssa woykko shuchchi qolettidi kiyaype lo7o hanotan oosettayssa gidishin ogeza ooththiza kaameykka gede sinth ooththi bishe dees

Aspalththe ogge lo'thanawu madizza kame woykko ogge lo'thanawu madiza makinay ogge loo'thizayssa besses. Ogge gaxan miththathika bethess.

Oge ooththiza mashine oykko doozare oga bolla eqqidi deeega bessees doozare achchanka daro mithati cil7o mithati de7ega bessees

oge ooththiza kaame woykko oge ooththiza mashini oge bolla eqqidi dizayssa bessees oge gaxan cil7o maatati mithati dizayssa bessees

gita ogey beettees oge bolla booththa malata de7iza nam7u kaame woykko makinay deees ogebolla oge woga bessiza ooththa malatay de7ees

ooratha haaththey ooththeti uttin ha ooratha haaththeza yaadanne qasseka maca nadaara tubbokka izan wothadanne duuqashe dizayssa xeellashe days

ha bessani qasse tani beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko gade giddofe kute tubbora haaththey goggidinne poshshu gi kezizayssanne tubbozi kase tubbofe gita gididayssa beyashe days

ha bessani taas beettishe dizayssi hayssa de zoonedugeha kilile waanna ayso kappo daanna kabbada xilawunera giidi hara aawara qasseka dunguza may7idinne eqqidayssakko

Issi mitha garseni woykko keshati qass kesheti diza bessani hayssi tubbo karetha tubboy xaaxeti xaaxettidinne uttidayssi daro son shiiqidi dizay bettishe dees

Ha bessani ta beyashe dizay bamba haaththey ooththeti kezidi shubonkeshettidi iza giddos qas lo'iza lo'iza puutetan toketidinne cillidi beettishe dizay qoncekko.

ha bessani gamo dere asay gamo dunguza may7idayti issi ooratha bomba ooththi kessidinne abambazappe mecetishe dizayssa beyashe days

ha bessani tani xeellashe dizayssi ooratha keeththey keexxettishe dizayssakko ha keeththezikka wurana gishe guutha bessay attidayssa bessees oge lanqezikka qasse ye galxettishe dizayssa xeellashe days

Daro asti issipetetan shiiqidi hatheni be kushe meecishenne hatheza kuphetidi ekishe detesi, istika be dere woga mayo dumma dumma medhopppe woyko qomo qalameppe medhetidaysa mayida , istappe mile bagara issi adeyi qoope wothid eqidesi.

Hayssa derezas woykko asazas haaththe bomba medhidi woykkon tokkidi gachchiza asati issi bedethan shiikidi be ooththidi giigissidayssanne be muurtidayssa xeellishenne izappe ekkidi go7ettishe bettettes.

asay gita ufayssan dizayssa bessees issi macasaya sinthan eqqada gita ufayssan haaththa lallizayssa bessees adde asay dumma dumma lo iza mauma7izayssaka bessees

haaththa gaane dizayssa beettees haaththa gaane achchan booththa ma'o ma'i u'an mala wooththiza asay haaththa gaane be'izayssi beettees